Kuni manni maaho gamba yiino? Kuni manni maa assanni no? Te xiyaaqe dawaro misillitine xiinxallitine borreessitine la'e.

kuni lainanni manni hiittenne ama'no ama'ninoha lawanno'ne tenne misile laine layiinki xammo tenne misile anaa naaxxinohu ayeeti?

Tenne misilera noo uduunni mageeshsha lawanno'ne. Tenne misilera noo uduunne seekkitine la'inihu gedensaani dawaro qolle''e. Misilete aana noori maati? Misilete aana noori maaho horoonsi'nannireeti? Hanni dawarre''e.

Kuni misilete aana fulino manni maa loosara fulino? Misilete aana noo manni baalunku uddirino uduunne maati yine woshshinanni? Lamenta dawaro seekkitine la'inihu gedensaanni dawarre"e agareemmona.

kuni illetenni la'neemmorichi sidaaminyunni maati yinanni?,illete la'neemmo coyi mayiinni loonsoonnireeti?,tenne lamenta dawaro la'inihu gedensaanni seekkitine dawarre''e agareemmo'nena.

Kuni illete la'neemmorichi maati? Kuni ka'a horo aannnso di aanno? Tene dawaro la'inihu gedenisani xamo qolle galateemmo'ne.

Tenne misile aana leellannori saada mini saadaatinso gobba saadaati? Layinkihunni tini saada mayi horo uyitannonke? Dawaro la'ine ka'ine buuxxine qolle"e.

Tini misilete aana noori mati? misilete aana noo manni maayi llooso loosanni leellanno? tenne dawaro lainihu gedensaanni dawaro daware'e agareemmo'nena hanni.

Tini misile aana leellannorichi horo mayiinnita aanno? Layinki xa'mo misilete aana noore summasi Maati yinanni? Tenne dawaro la'inihu gedensaani seekkitine qolle''e agareemmo'nena.